Da farko dai zan fara magana a kan yanda hawainiya take, sannan kuma da abubuwan da ta ƙunsa a ƙarƙashin noma. Ita dai gaskiya hawainiya tana da illoli, da kuma amfanoni, wanda yake samuwa tsakanin shi da harkan noma. Na farko illolin da yake kawo ma noma, ya kan kawo ma iri, ko wani shuka tasgaro, yayin da a kai shuka. Za kaga amfanin gona, bai bada yabanya mai kyau ba, sannan kuma ko kuma kaga an samu yabanya, amma kuma me beyi yanda ake buƙata ba. Sannan kuma amfanonin shine, ita hawainiya wani lokaci zaku ga ta kan sa ma, akwai su irorin, ko in ce iri wanda su kuma suna amfanuwa da irin dabbobin nan, wurin sa musu, irin wani irin irin abun wannan ɗin taki haka, ko kuma ƙwaːri, ko kuma wani dai sinadari haka. Dan haka, gaskiya hawainiya, tana da amfani, kuma tana da matsaloli. Akwai wanda kuma za kaga matsalolin hawainiya a gona, ta kan sawo, ta kan ma iya cutar da manomi, manomi da yake noma a wannan, a noman sa, a gonan sa. Saboda zai iya yuyuwa, ya zo yana ƙoƙarin irin gyara shuka ko wani abu, kun san adabbobi haka, zasu iya zasu iya cutad da mutu, to ita ma tana da, saboda zata iya haɗewa da irin shi, ya ɗauka wani abu ne chan daban haka, sai ta cutad dashi, kuma kaga gaskiya an samu matsala. Dan haka gaskiya hawainiya tana da amfani, kuma tana da matsaloli da dama. Amma gaskiya, amfanin ta be kai matsalolin ta ba. Saboda gwaskiya kusan ko da yaushe, za kaga hawainiya, tana ƙara ma irin shukoki haka, irin abun za a meye wannan shuka ya ƙara kyau, ya ƙara me, irin wa'innan dabbobin su kan sa shukon nan ya ƙara inganci.

Ita dai gaskiya hawainiya a al'adu takan kawo tasgaro kuma ya kan sa manoma su dinga samun rashin amfanin gona sannan kuma ta sa wannan...yabanya ta dinga samun matsala rashin kulawa zai sa shiya sa za ku ga wani hawainiyoyi sukan yi yawa, saboda duk lokacin da aka ce ga wani wuri da dabba zai sami abinci nan wurin dabba ya fi zuwa kuma sannan, ba inda hawainiya zai fi yawa sai irin, yanayin...wannan ɗin noman mu na gargajiya wanda zaku ga ba'a sa taki, ba a sa... maganin kwari, maganin peshi da dai sauran su haka toh hakan hakan, in ana sa waɗannan magungunnan kwarin shi yake sa wannan hawainiyoyi su dinga mutuwa ko kuma a samu... wannan raguwan su sannan kuma in aka ce kuma ba'a kula da noma kaman yadda ake yi a nan wannan noman gargajiya haka akan sa, irin ba, ba wannan, kawai dai da an yi shuka a sa ma ta ma takin bola toh hakane ke sa irin hawainiyoyi, ka ga ba wani alamu na kulawa da noma hakan zai sa hawainiyoyi, za ka ga suna zuwa, ko hawainiya suna zuwa su na iya cinye amfanin gonan su tattarasu ma gabaɗaya toh daga bisani bayan irin wannan abun ya faru gaskiya manoma zai buƙaci manomi zai buƙaci ya kula da wannan ɗin shi gonan shi, sannan ya dinga bashi kulawa irin yanda dai zai kare ta daga samun... faɗuwa daga waɗannan hatsarin hawainiya sannan kuma hawainiya, ba inda take jin daɗin zama ko kuma irin ta samu daɗin gurin da za ta samu abinci irin irin gona har wala yau zaka ga hawainiya irin sun fi taruwa a gona domin a nan ne su kan samu abinda za su ci kuma duk inda a ka ce ma, dabba ga inda zai samu abin da zai ci toh nan ne gaskiya gurin rayuwan shi, za a ce nan ne gurin da zai cigaba da rayuwa

dafarko dai gaskiya akwai shawar wari da dama dazan danaki gani yakamata insa aharkan noma a nigeria domin a samu raguwan hawainiya a wannan um a harkan noma sannan kuma hakan yakawo daidai towan mahali shawara nafarko shine gaskiya yakamata masu yin niman gargajiya su sugane cewa yanzu an samu ci gaba a nigeria akwai harkan wainsu na'urori na'ura da magunguna dakesa gona ba dole sai an samata irin wainsu tarkacan dattin bola haka ko wani abuba akwai irin su taki haka hakan zai sa gona tasamu ingantatciyan tsari ko ince wannan yabanya dazai wanan um in kaka ta wuce sannan kuma shawara ta biyu shine asamamma mutane ma aikata haka kokuma wani na'ura dazai dinga binciko irin wainnan dabobin haka domin arage yawansu ana kamasu ana rofesu sannan na biyu asamu irin ko magani haka wani magani da zai sa hawainiya sudaina buƙatar gona kokuma sai shawara ta uku shine shi manomi yayi tsari a noma a gonansa yanda zai katange ganan sa bawai irin ya zagayetaba gaba dayaba dai yasamata irin ko a ko asamu irin wani irin na'ura ko wani dabara haka dazai sa na'uran wannan inshi yasa wannan ganashi ya zagaye ta saboda gudun wainan dabbobin dan kona iya hawainiya ba irinsu irin maciji ko wani abu kaga manomi zaizo yana aiki kaga yataɓa lafiyan shi kunda an samu babban da tasgaro a harkan noma kenan kaga manomi bare dinga burin ma yadinga shiga yana noman ba hakan sai yasa ana buƙatan mutun ya bu inda hali mutun yasamu ya kiyaye gonan sa yabashi tsaro sosai yanda hawainiyoyi ma barasu iya zuwa ba.

Toh gaskiya dai, aka zo maganar rake a harkan noma ba abunda ya kai da ci irin harkar rake da farko dai yanda za ka fara, in ka na bukatan ka shuka rake za ka bukace samar rake iri kenan ta far, tun da ga kai irin, ina a ke samun irin shi ne wannan samar da ke kan rake wurin wanda za ka gan shi kamar be da amfani nan toh nan saman shi ne za ka cicire su sai a dashi a ke mai bayan ka dasa shi ya kan dau dauka watani kuma sannan shi rake ya fi bukatan irin kasa inda yake da irin danshi, ruwa kenan inda irin, kamar irin anpi shuka rake daman tuntuni irin padamu haka bayan sannan, bai irin padamu za ka gan gurin da dai ruwa irin yana kai wa da dawa dai a barayin kasan gurin saboda ta nan, shi rake In ka lura da sh ma, duk yamanci a wannan din shi al Allah ya halice shi ne da irin ruwa haka a jikin shi sannan kuma, bayan ya kan dan dauka watanni haka kafun ya kai a cire shi, sannan in ya tashi shi ba wai ya na irin girma ba ne a kwance ko a wannan ba, a saye ya ke, mike wa ya ke kaman bishiya haka shi wannan din rake ya ke sannan kuma bayan ya wannan, a hankali yakan dau sai ya kai har ya rika zai farko, zai canza kala tunda ya na green haka koma baƙi alamu ne na yayi sannan kuma bayan ya girma, a kam girbe shi bayan ka girbe a kan cire shi kenan ba in ka cire shi se ka zo wannan a na se ka zo ka siyan ma mutane wannan a na iya tsarapa shi, akan rake akan yawwa rake ma ya, kaskashe, akwai kala biyu akwai, akwai girin takanɗa kenan sannan akwai kuma rake wanda ya ke normal na gida sannan kuma bayan bayan, bayan bayan ka gama girbe shi a kan tsarapa rake, a na iya ai da ita mazar, mazarkwaila sannan kuma a kan sha ta ma hakan nan ita ne abunda a kan iya, shanta ko baa wannan din ta ba'a baa wannan dinta ba baa dafa ba ko a wannan, kawai da ga ciro ta za ka iya sha ita ma sannan kuma ana juya ta, irin a mai da ita suga ma haka a kan yi ampani da ita gurin suga akan yi ampani da ita kuma gurin waen su magunguna haka da dama.

To gaskiya a wannan ɗin yanayi zazaɓi haka da yake kawo wa na yadda yake sa cutar da rake gaskiya suna da damuwa saboda zaka ga wani raken sukan sukan taso za su irin suna za su kyau haka sannan ko kuma su bada irin zaƙi amma kuma yanayain da gari yake canja wa saboda yanayin wannan ɗin ruwa saboda a gaskiya rake yana buƙatar ruwa sannan kuma shi ba irin gaba ɗaya ruwa yake buƙata ba saboda in ruwa kuma ya cika yawa yakansa rake ya samu tasgaro sannan kuma shi (weather)ɗin dake kawo haka yawanci an fi cire rake lokacin yanayin damina haka saboda yanayin da muna shi ne zaka ga wata ran a yi ruwa wata ran ba a ruwa amma idan aka ce raina irin ruwan wannan yanayin zafi ko wannan sanyi rake bai cika wani samun wani wannan ba yau irin yai kyau ko kuma ya fitar da yabanya mai inganci to gaskiya a wannan ɗin rake wannan yanayi yanayi ke kawo rake ya samu matsala ko kuma irin a yi ka ga rake kuma ya zo ya kasance duk yanayin shi ya canja da ya taso da irin da zai bada wannan mai kyau amma kuma saboda saboda wannan ɗin yanayin yanayin gari yanayi yakan sa ya kasa bada yabanya mai kyau sai ka ga an cire shi amma kuma bai bada wannan mai kyau ba saboda wani abin haka ko ƙasar ya yi ruwa da yawa ko ruwan da saibur ya isa abin da ke kawo wannan ɗin rake kenan gaskiya saboda haka a ko kuma ka ga irin rake in ya taso kamar zai bada wani abu amma kuma sanadiyar wannan yanayi da yake canja wa saboda Allah yawa ya halinto yanayi a daban-daban in ka ga (weather) wani yanayi yakan iya canja wa kamar irin a ko a nan ya canja can ya canja haka to gaskiya rake kan samu wannan matsalar ya yanayi ka ga ya canja gaba ɗaya ka rasa ina ne mai za a yi amma kuma akan awon na amfani da shi

To gaskiya akwai yanayi da dama na na'urori na'urorin da za ka ga sukan sa rake ya samu inganci ya fito yayi kyau sannan a girbe shi ai kyau sannan a iya sarrafashi ma yai kyau? to a gaskiya yawanci za ka ga nan a Nijeriya ba a cika samun irin wannan na'urorin ba sai dai irin ƙasashen waje su sukan ƙirƙiri waɗannan na'urar mu kuma nan saboda yanayi na rayuwa haka za ka ga ba irin waɗannan na'urorin ko sun cika tsada ko kuma ba ko kuma gwamnati bata da halin da za ta dauko mana irin wannan na'urorin da za ka ga sukan taimka a gurin wannan din rake shukan rake don ta saita don ta saita ma 'yan ka wannan ehm manomi raken sa nan yanayin wannan yanayin yanayi ya kasance ya bada yabanya mai kyau sannan kuma na abu na biyu shine za ka ga irin na'urorin sune akan iya yin su za ka ga irin an zagaye gona da su an yi mata an ma gona rifi an yi ma komai don akwai ƙasashen da ma su ƙasan su bata iya an ma kuma za ka ga suna yin shuka za ka ga sun iya irin za ka ga irin an irin zagaye an mata an mata irin yanayi akwai wani na'ura da suka ƙirƙiranta kiranta irin da me bada irin mai bada yanayi zakuga tana iya bada zafi sanyi da dai damina haka don har sukan iya ƙirƙiran na'uran da zata iya bada ruwa saboda gaskiya irin hakan yakan iya kawo za kaga an samu yabanya eh ya bada mai kyau na rake sannan kuma za ka ga rage ta samu amfanuwa mai inganci manomi kuma zaiji daɗin hakan to amma kuma mene matsalar damuwan shine kuma a nan ƙasa Nijeriya za ka ga gaskiya ba a cika samu ba don haka yakan ma manoma wahala wurin wannan ƙirƙiran condition din amma dai gaskiya a turawa gaskiya a yanzu an anci gaba iya ci gabawa an ci gaba saboda za ka ga ana samu yana kaiwa ai ana samu sosai da shi waɗannan na'urorin ke suna iya sarrafawa wannan ɗin ya bada yabanya mai kyau.

gaskiya dai manoma suna fuskantar wani yanayi a harkan noman rake yanayi da dama wannda zaka ga manoma sukan sukan ya sasu ba su rage nomar rake abu abun da ke faruwa shine na farko zakuga iirin akwai irin su dabbobin dake tsutsotsi haka da ke dan samu suke cutar da raken nasu saboda samun rashin rashin kayan sinadarin irin na feshi haka feshi haka dazai sa ya kare gonan mutum sannan kuma zaka ga wani manomin a bir baida juriyan da zai iya riqe noman rake saboda noman rake gaskiya abu ne sai mutum gaskiya ya shirya kuma harka ne na kudi saboda wani zaka ga baida eh kudin dazai iya wannan dinta sannan kuma akwai wadan da suke tunanin gaskiya su noman rake abun da kuma kasar a samu ayi noman rake ya kanyi wuya saboda rake shi ba ko ina ake shuka shi ba saboda anfi shuka shi a waje mai damshi to amma kuma sannan kuma da yanayin wannan ruwa akwai wanda in sunshuka raken su ko irin gonar tudu da kwari ko ku zuzubi haka sai kaga ansami matsala ko na rashin ruwa ko yanayi weda ya canja yanayi ya canja hakan ke kawo manomi ya samu tasgaro a cikin noman rake a gaskiya rake ba'a bu abunda da rake wannan kara ba ruwan da shi yanda mutane ke sonshi amma kuman me yana da akwai matsalar harkan shuka shi saboda ba kowa bane zai juri shuka shi saboda rashin ruwa rashin abubwa dea da mana haka na irin kasan nan kuma zaka ga ko kuma irin wani cuta haka kawai ke kama rake sai kaga duk tsutsotsi sunbi rake to hankan ke sa gaskiya rake aba'a samun wannan ba'a samu yana bada yabanya mai inganci gaskiya donhaka ana neman dole manoma ya nema mafita na irin korar su gwari haka da duk wani abu da zai cutar da gonar shi game da wannan shukar rake

da farko dai gaskiya maganar rake yakan kawo cigaba a ƙasa najeriya saboda za kayi la'akari da wanda yanayin shige da fice na harkan ɓangaren noma dukan noma a ciki harda rake? wannan rake yana kawo manya manyan kuɗaɗe a najeriya yakan ɗan rage yan ɗan rage raɗaɗi na wani hali da ake shiga na rashin samu shigowan kuɗaɗe a najeriya sannan kuma hakan abunda yakan kawo kaga ana wannan ɗin rake shine yanayin wannan shi na wannan shige da fice da akeyi na rake za kaga wannan akwai wata samun babban samu a cikin akan yi ana sarrafa rake ta ɓangare daban daban na kasuwanci ana maida su ana ta fita dasu ƙasashe daban daban toh hakan duk inda duk yanda aka fita da rake to dole wani abune zai shigo na samun kuɗi haka yawwa siyasa wa'insu manoman suna bada ƙarfi sosai ɓangaren gurin yo shukar rake domin yakan sa ƙasa ta samu wani albarkatu haka ko kuma a samu wani canji haka daga ɓangaren shigowan shiga da fice da kuma sannan yawan noma rake a gaskiya saboda a yanzun gaskiya ana buƙatan su saboda akan iya maida shi magani sannan ana iya maida shi kuma wani harka dai wani abu na kasuwanci haka ana yin kaswanci sosai da rake saboda gaskiya rake yana kawo a samu wani irin hanya na shigan kuɗi da fitan sa na manya manyan kuɗaɗe barin ƙasashen waje haka saboda akwai ƙasashen da zaka ga ma su basu da wannan abi wannan dama na shukan rake a ƙasan su kuma suna buƙatan su don mai da shi magani don haka yawanci da dama zaka ga suna buƙatan irin wannan wurin domin su shuka rake ko to basu da daman sai suyi ko ƙoƙarin a shigo masu da shi

a gaskiya dai a kwai hanyan bi da dama uuuummmm yadda za ka inganta yanayin noman rakenka yadda har zai kasance ka samu yabanya mai kyau ta hanyan gargajiya kokuma ta hanyar zamani sannan kuma ya sa sannan a hanyan gargajiya awai hanyoyi da dama shi ne na farko shi ne kabi ka'idojin da ake sawa na harkon noma na harkan noman rake ba dan ba kowa kowa kowani noma yana da irin yadda ake bi a hanyoyin sa wurin shukawa tindaga wurin shukawa da hanyan da za ka bi wurin kula da shi ba tare da ka cika mai kuma af'abwannan abubuwan sina dare irin wannamm, faishi haka da abubuwann kiyaye kwari akwai hanyoy su ne hanyoyin shi ne hanyoyin na farko wa'yan su na amfani da irin wannan yawancin manoma sunfi, suna amfani sun fi ganema sai noman rake a noman gargajiya saboda in aka kawo wani wani iri wannan sinadari haka aka samai na faishi haka yakan bata raken ko kuma a samu in ansha raken ka ji ana fama da rashin lafiya ko wani abu dai irin irin wani cuta ya kama abu raken kokuma kaga ya sa rake ya mutu to hanyar da zaka bi dan irin ka kiyaye wa'yannan shi ne kawai kayi noman gargajiya hakan yakan sa inka iya noman gargajiya sosai yakan sa wannan sinadaren duk su ragu uuummm a harkar noman raken ka shi ne kayi yuzin kayi shi ne kayi amfani da ruwa ruwa za kai amfani da irin ruwa mai inganci wanda, wannan za ka samu kai wuri wanda ka san ruwa na bii hanya irin fadama sannan kuma na diyu shi ne ya kasance bayan wannan irin da ka samu na raken ka tabbatar kuma da kasar gurin ma kasan gurin ba kowani wuri bane ke daukar rake sai ka samu masana harkar kasa na noma su bincika ma in gurinnan zai yi wanan din rake

yauwa kamar yadda masana da dama suke magana kan wannan din amfanin rake dama ita gaskiya rake tana amfani da dama da dama da dama da dama zakaga ana iya sarrafa ta ta bada abubwa daban daban to a cikin harda wani yadda sarrafata ta baka wannan ka iya hura wata da ita saboda ko wani kara na rake inya bushe ana iya juya shi ya koma ka hura wuta da shi ka hura wuta dashi ko kuma akwai sinadarai da ake cirewa a cikin raken' ita kanta jin raken akwai sinadarai da ake cirewa ake juya su amai da su koma har a ayi sarrafa su su koma a iya hura wuta da su ko ayi maka mashi da shi sannan kuma haka zalika bawon jikita jikin nan na ta da ake kankareta ko a wannan a fere ko kuma wato wannan wanda ake tsotsewa tukan raken in ta bushe ana yin amfani da ita gurin a hura wuta kuma sannan zaka ga wasu manoman suna iya juya shi ma harya koma taki zaka ga ana konashi haka a bola dan asamu wannan zai koma kone baki daga bisani ma harya koma taki to gaskiya abuwan rake ya na dama ya karksu daban daban shine har ya kasance akwai yadda zaka sarrafa raken ita kanta jikin rake ya koma ya koma ya koma asarrafashi a iya kunna wuta dashi kuma sannan ita kanta tiqar raken a iya sarrafa ta ta koma a iya hura wuta dashi? haka zalika wannnan dinta ma inkazo wannan ruwan jikin nan na ta akwai sinadari da ake tacewa amaida shi yakoma har a iya mai dashi a sarrafa shi irin likuit ya zama irin abubwan gasa haka har a iya sarrafa shi ya koma a iya hura wuta da shi to gaskiya rake ta kunshi abubwa da dama na harkan sarrafa shi ya koma wuta bama iya wuta ba har irin sinadarin wani daban haka

Da farko dai Rake yana kar yana samun illoli da dama ta ɓangaran ju jinkirta shuka shi ko kuma jinkirta girbe shi sannan kuma ko kuma jinkirta cire shi gwanda gwanda ma da sauƙi wurin jinkirta cire shi amma wurin ba inda yafi hatsari yafi wannan, samun matsala irin wurin jinkirta shuh shuka Rake saboda duk yadda akai duk inda kai kuskure ka jinkirta shuka wannan Raken ba lallai bane kai sa'a ko ka samu ka ga ya baka abunda kake so saboda na farko bai sami wannan ruwan da ake buƙa na Iri ya samu ba sai na biyu na lal wannan, na biyu shine ko ya tashi girma ba lallai bane yayi irin haɓaka sosai ba saboda kusan bai sami wani lurawa wannan kulawa na irin ruwa haka ba, da yanayi da irin rana ya ɗan dake shi haka don kowane shuka yana buƙatar rana da au ruwa da wannan da zai samu har yayi ya bada yabanya mai kyau sannan abu na biyu shine wurin jinkirtawan dole manomi zai sami taskaro wurin fitar da wannan ɗin shi wurin girbe ta ba zai girbe ta alal lokaci ba kuma sannan na biyu shine ba lallai bane kuma manomi ya samu riba da yake fatan ya samu ba wurin layakacin da ya jinkirta cire ta ko kuma masu irin shuka Rake ya daɗe haka sukan samu matsalar irin shigar tsutsotsu ko wana halittu daban daban saboda yanayin da yake kasancewa kaga mutum wannan shuka ya rasa ruwa saboda an shuka shi ya daɗe sosan gaske sannan kuma abu na biyu ƙasan wurin ma yakan shanye ruwa ya kasance baya ba wani ruwa dake irin shiga da fice kuma Rake kuma shi ya fi son ruwa to kaga duk a tun a nan an sami matsala

to a gaskiya akwai hanyoyi da dama na samun ci gaba da akayi gurin gurin irin fikira da tunani da ƙyare ƙyera da ƙasa shen turawa suka yi na hanyar yanda za'a shuka rake har a rani har a rani wato ma'ana a zafi kenan ko kuma a sanyi saboda kusan duk mutum abun da zeyi la'akari dashi da rake shi rake kawai abunda yake da buƙata ya samu ruwa yafi buƙatar ruwa akan komai to dan haka se sukai wani tunanin ya za'ayi ayi shukar rake a rani ko sannan kuma duk da ba'a samun ruwan sama ya za'a shuka shi shine aka fito da hanyoyi na zamani gurin yanda za'a ringa bama a ringa ma rake ban ruwa ban ruwan ana amfani da irin akwai wani ban ruwa haka zaka ganshi me in wani misali zaka ganshi jannareto ne haka ana zuƙo ruwa daga rafi asa pipe a zirashi har ya isa kan gona ko kuma a samu wani wani mashin wani na'ura ba wanda ze ze amfani wannan gurin zuƙo ruwa daga kogi haka ko rafi se a taho dashi yazo ya feshi ya fis kamar yadda ake feshin ruwa kamar yadda ake feshin magani a gona haka za'a bishi yana ban ruwa amma yawanci ƴan Nigeria sun fi amfani da wannan wannan tsari na wannan ɗakko jannareto me jannareton ban ruwa ake ce mai zaka ga sun ɗakko shi se su zira shi zuwa ga rafi ko kogi ko dai wani guri na ruwa haka ko tanki ma ne na ruwa zakaga sun zira shi sun sun ɗaura sahi a cikin wannan ɗin gona ko kuma hanya ta biyu zaka ga sukanyi waƴansu irin tanki tanki haka a cikin gona wanda yake ɗauka da irin solar haka wani na'ura me ɗaukan wuta hasken rana yake tara ruwa a cikin a cikin tanki hakan yake sa a samu a bada ban ruwa me kyau har ayi shuka a rami

Da farko dai shi gaskiya Rake akwai...yana da mahimmanci da dama ta ɓangaran lafiya ta hanyoyi daban daban saboda gaskiya a cikin...duk a cikin kaya irin marmari haka zaka ga ba wani irin wani...kayan marmari ko itatuwa da yake da suppa da yanayi daban da kuma sinadiran yadda ake sarrafa shi ta hanyoyi daban daban irin rake haka saboda gaskiya, shi kanshi ruwan raken wani babban al'amari ne da ke sa ka ga wannan wannan mutum ya samu lafiya sosai a jikin sa, kuma sannan na inganta lafiyar jiki daga cikin waɗannan abubuwa da rake ya ke sa jiki ya gyaru shi ne ya kan sa ya wanke ƙoda, ko kuma Ko duk irin wani datti haka da ke wannan ɗin jiki shi ya sa ma sannan lafiya suna yawan magana irin masu ciwon irin abubuwa dai haka Akan ce, musamman masu ciwon ciki su yawwan yi ta shan rake haka, ko kuma wanda suke fama da rashin fitsari ko wani abu dai makamancin haka akan bashi shawaran sha rake ko basu akwai dai chututtuka da dama da ake ba da waɗannan shawarwari idan mutum yana amfani da rake sannan rake na ƙara wanke ƙwaƙwalwa da musamman ɗalibai haka yara za ka ga yaro ya kan wanke mai ƙwaƙwalwa ya samu kaifin tunani sosai na ƙwaƙwalwa, sannan kuma masana suna yawan magana akan abubuwa da dama a dai kan rake yanda samu inganta.

Wannan hoto ya na nuna mana samari ne guda biyu wanda kowanne yayi shirin kwanciya yayin da wanda ya ke sama ya kwanta, ama ya dakko waya sa ta hanu ya na amfani da ita wajen fira da abokanin sa kawayen sa yayin shi kuma wanda ya ke ƙasa shi kuma ya na jin waqe waqe shi ma da a waya ko kuma mu ce mata babban na'ura wanda ake manitorin shiga yanan gizo wanda aka san ta da um na'uran shiga yanan gizo wanda ita ce mu ka fi sanni da ita nan kuma wannan hoto ya na kara nuna mana yayin da mutum ya zo kwanciya ya kan dakko abun da zai dume musu kewa wanda ya na cikin wannan abun wanda har baci ya zo masa domin ya dauke masa tunanin wasu abubuwa wanda su ka dame shi yayi fira da abokanin sa ta yanin gizo wanda zai ruka tambayan su, su na tambayan shi su na fira wanda da ka bisani har baci ya zo ya ruske shi a wannan hali nashi da ya ke ciki na fira da ya ke yi da abokannin sa made su na da sallo daban daban na wajen su je wajen na baci wasu, wasu su kan ji waqe waqe wasu kuma suyi ta fira da abokanin su ta hanyan kiran waya ko makamancin irin wannan wannan shi ne dan takaidacin bayani na wa'en nan samari guda biyu da su ke wannan hoto

Umm magana na yadda mutun yake girbe rake sannan a tafiyar da shi zuwa ga mutun sannan har da yanayin sarrafuwar riban sa da abubuwa dai da ya ƙunshi ya haɗa rake ya danganci mutun da shi to gaskiya zaka ga rake yana da alaƙa da mutun ta ɓangarori daban-daban ɓangarori sun ƙunsha zaka ga rake ya kan ƙun sa wannan ya kan yakan danganci mutun wurin girbe shi da ɗaya shukar shi ko dai ka kasance kai shuka shi kake yi ko girbe shi ko sarrafa shi zuwa ɗan wani abu nau'oi daban-daban irin su mazarƙwaila dai wani abu dai na juya yanda za'a juya shi ko kuma ka kasance kai mai sha ne to hakan dole ɗaya daga cikin wannan abin zai ƙunshi, zai dangance ka da rake ko dai ka zama manomi akan rake wanda zai sa ya taimake ka gurin wannan noman ka dan ka samu ma yabanya da komi mai kyau ko kuma ka kasance mai sarrafa shi da juya shi zuwa ga wani abu nau'i na zaƙi haka ko wani abu dai daban ko magani ko kuma ka kasance mai fita da shi ƙasashe ko wani guri haka kana fita da shi ana siya kana samun kuɗi da shi ko kuma ka kasance mai sha domin samun ciwon wannan lafiyan jikin ka da inganta jikin ka da wasa ƙwaƙwalwar ka da inganta lafiyan jikin ko kuma ta ɓangaren kuma wannan ɗin mutun dole zai ga ga mutun yana buƙatan rake a dole ta waƴannan ɓangarori daban-daban saboda shi rake gaskiya yakan ƙunsa abubuwa da dama na danganci mutun.

To, ita rake gaskiya ta kan tana da wani amfani da akeyi dashi, a ɓangaren Najeriya, ɓangaren arewa arewaci, musamman kan al'adu, wanda zaka ga irin wani bahaushe, yaroba, inyamuri, duk dai wani yare daban, fulani, duk dai wani yare dai daban haka, ko wanne daga cikin su akwai yanda suka ɗauki rake, a gurin su. Wa'insu suna amfani da rake, a ɓangaren ƴan hausawa ko wani wannan, suna amfani da rake gurum wannan ɗin biki, wa'insu kuma suna amfani dashi gurin wata yin al'ada dai, na irin suna, ko wani abu dai haka, da ya danganci taro. Wa'insu ma suna amfani da ita, gurin girmama baƙo, da dai wa'insu abubuwa da dama, akwai wanda su kuma suna raken, suna masu wani iyaka, dud dai gasu nan ko wanne daga cikin su, da yanda suka ɗauka rake. Amma gaskiya rake, yana taka babban rawan gani, a ɓangaren arewa arewaci. Musamman hausawa, don kusan hausawa ba wanda ya kai su amfani da rake, wurin al'ada al'adan, wa'insu bahaushun suna amfani da rake, gurin yin wani biki, da suke ce ma wa ranan ƙauyawa, ranan za a taru, a ɗakko abubuwan zamanin daː ai amfani dashi. To, daga ciki da abubuwan ci, ana amfani da rake. Sa'innan kuma, akwai wanda suke amfani da rake, ɓangaren su inyamurai, ko yoroba, ko wani wannan, gurin kai sa ranan aure haka, ko biki na na ƴa, dan dan a shaida, ko wani wannan, akwai wanda suke amfani dashi wurin alaman nuna murnan su,

Gaskiya um magana na ra. wannan salwar rake a bangaren hausawa ko ince Ƙasar Najeriya a Ƙasar Najeriya ma bangaren arewa, to gaskiya rake tana da wani shuhura da take dashi a bangaren arewa musamman in kazo barin akwai jahohin da irinsu katsina, wurare dai da dama na jaha. bangaren bangaren. arewaci na Najeriya zakaga sunfi akan irin kudancin um. wannan najeriya amfani da rake kaman yadda su suke amfani dashi saboda ma. yawancin ma manoman rake an fi samun su ne a bange. a ɓarayin a ɓayarin. arewacin najeriya wanda zakaga da dama suna shuka rake sannan su giirbe su gyara shi a fita da shi Ƙasa akwai wanda suke gyara shi yadda ma har ai irin nannaɗe shi a jikin wani irin massarafa haka kokuma ayi ruwanshi wannan um. ya zama abin sha haka na yan gayu. dadai sauran abubuwa dai da yawa to gaskiya rake zaka ga ba wanda za'a ce mai a dai bangaren arewacin najeriya bangaren arewaci inma wani yare ne ko pulani ko inyamiri ko wani yare dai duk wani yare bangaren arewacin najeriya zaka babu wanda zaice gaskiya baisan meye rake ba, saboda yawanci ana fid. anaa.. akalla lokacin irin damina yazo sakaga ana safaran rake sosan gaske daga bangaren masu sha, masu siyarwa, masu shukawa dai bangare daban daban, to zakaga to ko yara ne suka taso a al'umma, zakaga ba wanda zaice ma baisan rake ba sannan ya ake sarrafa shi ko ya ake amfani dashi ko ya ake sha dadai sauransu.

Tom magana na yanayin da ake samu na inna gurin yawan shan rake aɓan garan kiwon lafiya fiya musamman arewaci to abin da yake kawo ha ka saboda yawancin ƴan arewaci sunfi kowane irin ɓangaran jahohi da wannan da dama da kudannci yay wannan yawaitan rake sundari ba saboda zakaga su manoman manoma manoman arewaci sunayin sun fi yawan shuka rake saboda yanayin fita dashi da yawan samun da a keyi ta ɓangaran rake se sannan kuma masu kiwon lafiya suna yawan fa ɗa karwa kan yada illolin da ke kawo yawan shan rake na farko misali to kaga mutun baze yuwu yay ta shan rakeba kamashi kona biyu ko ma ze iya samuwa da wata irin cutan mura wanda yake zesa ɓata mai wannan ko yaushe acewan wannan jikinshi najikin sanyi to gaskiya yakan kawoma mu tun wannan kokuma yakan jawo zazzaɓi ko kuma misalin kaje kasamu raken da gaskiya akwai damuwa acikin sa yaka kashe, yakan kashe jiki sannan daɗi da daɗawa zaka ga irin masu yawan shan rake raken nan zasu samu shi wannan sama matsalan ciwon haƙori saboda gas kiya yawan shan raken yawa koda yaushe haƙorin da zaƙina kamashi to yakan kashe haƙo ƙora musamman ma yara da suke wannan ko kuma manya dadtijai ba anci barin bari suna shan zaƙi sannan kuma suna suna wannan suna ƙara magana akan masu kiwan la fiya na magana akan shan yawan yawan shan ra ke yakan ma jawo irin ciwon suga wanda ciwon suga wani babu wani ciwo ne wanda yake wannan gan gan jiki yake sosai yake hana yake ɓata jiki haɗa gangan yake wannan ɗin jiki dame yake dameji gangan

eh gaskiya manoma suna fitar fa rake bayan sun shuka su suna safarar su su fitar dasu su kai su su fito dasu titi daga titi kuma sai mu ab sarrafa su gurin masu siya a kyara su a dinga sayar dasu har zai kawo kaga rake yana yawaita a a cikin bangaren arewacin nageriya sannan kuma abinda yafi kawo yawaita rake a nageriya wannan arewacin shine magana na shuka shi gaskiya mutanen arewaci suna yawan shuka rake saboda su Allah kadai yasan ma iya riban da suke samu ta bangaren rake saboda gaskiya shi rake ba yana wani bukatar wani wani abubuwa na irin feshin magunguna bane da yawa akan irn su masara da saurab su to hakan yakan sa zaka ga yawanci manomi domin samun sauki da kuma wannan din riba indai suka shuka rake ko kuma mutum ya kasan yana da irin padama amma kuma ya rasa me zaiyi da ita sai yayi tunani yace bari in shuka rake a ciki domin barin shi a hakan yakan sa amma shuka raken nan yakan sa kasan gurin ta dinga canzawa tana kyaruwa tana kara karfi wanda har zai iya kasancewa nan gaba za'a iya cike gurin ma saboda ba kowane fadama bane zaka ga ana kan iya cike shi sannan kuma masu manoma da sun girbe rake sun gyara wannan sun ciro rake sukan raba shine a titi wanda zaka ga akwai masu siye wannan talla a baro akwai masu ajiy wannan dinshi a tebur akwai kuma wanda suna kyara shine su su nannade shi a cikin keda sannan a sayar na hanyoyi daban daban da wanda zaka ga inka bi wanda inka fito titi har ka dai fito titi har ka koma inda kaje? da wuya baka hadu da raken da ake saida raken ba saboda yanayin saukin shi da abubuwa

To gaskiya mutane suna da ɗabi'u daban daban na wurin yanayin tafiyar da wannan ɗin rake saboda za ka waɗansu mutanan yanda suke tafiyar da rake yakan samu ya yi shuhura wanda za ka ga mutane wanda za ka ga rake ya sanu to a ɓangaren Arewacin Nigeria. To yawanci za ka ga sanuwar rake da ake samu a Arewaci za ka ga kusan kashi tamanin cikin ɗari za ka ga manoma ne suka samar da wannan sanuwar saboda duk yanda, ba yanda za a yi in ba a shuka rake ba sa same shi a gari. Amma kuma za ka waƴansu suna mai da hankali, kamar irin a ɓangaren Arewaci kamar irin su jihar Katsina da dai sauransu wanda za ka ga suna ba da mahimmanci soasi dan waƴansu sukan riƙe ta sana'a suna yin ta ko da rani ko da damuna duk dai ta kowanne hali za ka ga suna ƙoƙarin su ga sun samu sun sun ci gaba, an samu cigaba tare wurin fitar da yanda za ka mutum zai wannan ɗin rake sannan kuma da sanuwanta um mutane. Yau za ka ga rake gaskiya ya fi sauran wani harkan abubuwan hatsayoyi ko kuma ƴaƴan itatuwa sanuwa da kuma samun kiyayewan lafiya daga irin mutane. Shi ya sa za ka ga mutum za ka ga rake gaskiya yakan sanu sosai wanda za ka ga mutane kuma da yanayin yadda mutane ke bada gudunmawa wurin siyan shi. Shi ma wani babban abu ne da ke kawo ka ga rake ya yi shuhura a wannan, sannan kuma da yanayin yadda yake kawo ma shi kanshi ƙasan nan, ƙasan Nigeria cigaba ta ɓangaren wannan ɗin littafi, fensir ko wani abu dai haka da ya shafi dai harkar makaranta. Sai wanda za ka ga mutane suna ƙoƙari su wannan ɗin shi.

um to a gaskiya akwai hanyoyi da dama ake sarrafa rake wanda ta hanyoyi wanda na cigaba a ƙasashe daban daban wanda um arewaci su ka ƙunsha to a yawanci za ka ga yanayin yadda aka arewaci an samu cigaba na sarrafa rake da na'urori daban daban wanda za su haɗa su juya rake ya koma wani abu na daban ko na amfanuwar al'umma. Wannan abubuwan su kan ƙunsa za ka ga mutum ya na da wannan din yadda za'a sarrafa rake zuwa hanya daban daban To daga cikin waɗannan hanyoyi da za ka ga ana sarrafa rake su kan ƙunshi a ƙasashen wannan a arewancin Nijeriya za ka ga yawanci ana sarrafa rake ta hanyoyi kamar haka: Za ka ga ana sarrafa rake ta bara yin suga wanda shima wani babban cigaba ne, za ka ga an sarrafa rake ya koma wani wannnan mazarkwaila saboda akwai wanda kiwon lafiyan da wa'insu basu da daman shan suga sai suyi amfani dashi, ya na taimakawa sosai a bar aaaa arewacin Nijeriya sannan kuma akwai hanya dake taimako um wanda ake kan sarrafa shi na zamani wurin yin magani ba maganin masu ciwon hanta, aje ana yawan amfani dashi ko likitoci su kan bada shawara gurin yadda mutum in ka cika yawan shan rake masu ciwon hanta ana basu wannan shawara saboda ya na wanko ya na um ya na masu wa'insu gyare gyare a jiki da amfani. Sa'annan abu na biyu kuma um ana sarrafa rake wurin yin wuta haka za ka ga wurin um wannan din um wannan makamashi da hura wuta da abubuwa dai da dama nan da ba kowa zai iya su hasaso yadda ko wanne da tunaninsa akai bara yin yadda um ake sarrafa rake a arewacin Nijeriya yadda kuma ake samun cigaba sosai a game da haka to gaskiya ana samun cigaba ba fa ba a magana.

To a ma ga um wannan a game da bincike na muhalli da yake kawo matsalan rake matsalan shukan rake a arewacin Najeriya sannan kuma wanda ya ƙunsha harkan ruwa a arewacin su da kuma wanda ya ƙunshi harkan ma shi kanshi ƙasa na arewacin Najeriya lafiyan ƙasan to gaskiya wannan akan samu tangarɗa saboda akwai da dama wa'inda ƙasashen da su kuma suna da daman da za su iya shuka irin wa'innan abubuwan amma ba sa yi to magana dai gaskiya na shuka rake a Najeriya akwia amfanin nukan su akwai damo a wannan matsalolin sa to gaskiya matsalar shuka shi a Najeriya shine yakan sa wurin da ya kamata ruwa a dinga samun su suna bin kogi da wannan abu to zai shikuma yana tsotse su yana wannan abinsu tara shi a jikin shi sannan kuma lafiyan ƙasan ma shi kanshi ƙasa wanda za kaga ƙasa in ana mai akwai ƙasan da basa son irin shukan wannan abubuwan wanda zai kawo ko zagwanyewan wuri ko haƙe shi musammam ma irin fada fadamu ba ƙasan ba sun cika wani kwari ne na lafiya ko wani abu yakan kawo kaga duk an wannan muhalli duk ya rikice ko ya ƙazanta musamman ko wannan da za ka gani irin wannan wurin wurin da ake shuka rake za ka ga yawanci ko wannan ɗin fadamun ko ƙasan gurin duk an haƙe su hakan na kawo ba wani a gurin ƙasan gurin ba zai yiwu a shuka wani abu ba fashe wannan raken kuma hakan na kawo tangarɗa gaskiya ko kuma irin ya kawo zai zayan ƙasa saboda yawancin fadamu za ka ga in ana irin wannan haƙe-haƙen za ka ga a kan samu matsala na zaizayan ƙasa saboda yanayin ruwa da yake wurin to gaskiya akwai matsaloli da dama da suka ƙunsa harkan wannan rake.

to in aka zo magana na harkan al'adu um yanda wayansu suke daukan muhimmancin rake a al'adu a kudan cin najeriya gaskiya da banbanci ayanda zaka ga wayansu ke daukan al'adun muhimmancin rake ko yanda ake sasra wannan sarrafa shi ta bangaran al'adu um um um wannan arewacin najeriya to yawanci yan kudanci suna amfani da rake misali yare daban daban yaroba um cibi wanene inya murai wa duk dai da dama dai duk wani yare wanda suke yawanci suna barayin kudancin najeriya to wayansu a um kudancin um najeriya zaka ga suna amfani da rake gurin wannan din shagulgulan biki na al'adu wanda in suna daukan shi a wani muhimmancin wani babban abu wanda um bashi kaman an samu wani tangarda ne wurin um shagalin bikin ko kuma wani hadi na kullin aure wanda zaka ga akwai al'adun da su a kudan cin um nije a arewa kudancin nigeriya in ba wannan raken kamar ba'a hada hadin aure ba sai kuma masu amfani da wannan dinshi gurin adu'o'i sabo yanayin wanayin abun wanda suke amfani dashi wurin yin bautansu na um wani um barayin daban to gaskiya akwai mutane da dama da zaka ga wa'inda a barayin arewacin najeriya suna daukan rake kudancin najeriya suna daukan rake wannan ne da ya shafi rayuwansu ko ince al'adunsu wanda ya dangan cesu mai matukar muhimman ci wanda zaka ga in bashi baza'a iya yuwuwa ayi irin wannan hadin ban musamman hadin aure ko wani shagali na biki ko suna ko wani abu ko wani taro nasu wanda ko irin wanda zaka ga ana taruwa ahada kai a bada wannan

Toh a um wannan magana na yanda mutane suke ke shigar da yanayin wannan dinsu, al'adu, muhimmancin al'adunsu cikin gargajiya, mawancin muhimmancin al'adusu cikin gargajiya toh gaskiya yakan kunshi hanyoyi ta dama saboda su kansu za su ɗaukan ma su kansu mutane zasu ɗauki mahimmanci yanin zasu nuna mahimmancin al'adunsu cikin gargajiyansu akwai hanya ta haɗin kai na commity ɗinsu commity ɗin Fulani sukan ƙunshi haka su su sukan yi ƙokari su wanan ɗin su ƙirkira commity wanda zata dinga tafiyar da yanayin al'adun ƙasa ko har al'adun na gargajiya toh hakan yakan sa su kuma mutane su gane waƴannan al'adu nasu da sukeyi na jigan gargajiya suna da muhimmanci sannan kuma su kansu akwai kuma ɓangaren iyaye duk wani mutum ko iyaye da suka sukadun suke ja baya kan gaba da al'adunsu na gargajiya toh su kansu, iya yaransu ko da sun tashi bazasu bada muhimmanci akan al'adun nan nasu ba toh hakan na kawo yana kawo ragowar al'a wannan bada bama al'ada al'adu muhimmanci saboda su kansu iyayen basa bayar wa toh ina ga ƴaƴan sannan kuma sai magana na gwamnati gwamnati zata ƙirkira wani madogara wanda kowa za'a dinga zasu dinga wannan yunƙurin wanan ɗin al'adunsu suna ɗabakasu na ɓangaren gargajiya saboda tun da aka taso akaga iyaye da kakanni sunayi toh gaskiya bai kamata a sakesu ba wanda kuma bai um yashafi addininsu kuma ba wani damuwa a game da yinshi toh hakan na kawo um a samu cigaba ɓangaren al'adu al'adu sukan ƙunshi abubuwan rayuwa daban-daban na cigaba da na wannan

Magana na hanyoyi da dama yanda za ka ga mutane akan siya da rake a hanyoyi a ina ne a baro a me, a ɓarayin uh wannan kudanci ko arewacin dai Najeriya to za ka ga gaskiya yana tafiya sosai saboda yanayin da Najeriya take ciki a yanzu kusan ana daukan rake as a best wani mahimmancin abinci wanda za ka ga wanda ana ba shi saboda ya kan dan rage cikin wani hali da mutum ya ke shiga na tara kebura, toh a gaskiya a nan a kan buƙaci yawwanci za ka ga mutane suna siyan shi domin su rage yunwa da abubu wa da dama wanda sai sa za ka ga akan yi wannan din rake ta hanyoyi daban daban ko a siyar da shi [aa] su masu siyar da shi su kan using su dinga yawo a baro ko kuma su kasa wani taburi haka su dinga kakkasa shi suna siyarwa to magana dai abun da ya kunsa kenan wanda za ka ga ba wani hanya mafi sauki a bangaren Najeriya da ake siyar da rake irin shine yanda za ka ga ana siyar da ita a titi a ko ina wani lungu na saƙo duk inada ka shiga wannan da wiya ka wuce baka haɗu da ka ga ana siyar da rake ba a hanya. Sannan za ka ga ana siyar da shi ana kawata shi wa ensu har wannan nannaɗe shi suke da leda hanyoyi dai dama wa ensu su kuma sun dai fi siyar da shi irin a baro most wanda yau da yawanci za ka ga sun fi ma yawo a baro, to gaskiya ɓarayin siyarwan nan yanda kuma mutane suke san shi abun da yake sa kenan ake siyan shi a wannan ɗin Najeriya, za ka ga ana ba shi mahimmanci dai ko ko yaro ne ya taso zai ce ma ya san rake saboda yanayin yanda ake siyar da shi ake ake kakkasa shi a titi a hanya ko ina ka shiga.

To a ɓangaran yara wuri yadda akwai abubuwa da dama na labarai wanda za ka ga tun ana ƙanana an yi su ɓaryar rake shi ya sa ake cewa ba wani yaro da zai taso a Arewacin Najeriya ko a kudanci ko a wani dai wannan ɗan Najeriya ya ce bai san rake ba saboda tun ana ƙanana a kan aiki mutane ake aikan mu a aiki yara su je su siyo rake kuma akwai yaran da zaka ga saboda tsabar san raken suna yin aiki ne dan ma a basu raken wajen masu rake haka akwai wani abu da ake ma rake shi ne a cirewannan baƙin abun ma'ana kankare shi ko yawanci yara masu rake sukan ba yara sui musu wannan kankaren dan a basu rake to wannan duk yana da ga cikin labarin da yaro zaka ga an yi shi tun ana ƙanana sai zaka ga kuma wannan iyaye ba su kuma cika wani kwaɓa ba saboda sun san yadda yara dai gaskiya ba wani irin labarin yadda zaka ga ko an hana mu ko an hana zaka ga an gudo an dawo an ci gaba dan dai duk kawai a sha raken kuma tun lokacin ba wai kokawar irin yaro yana jin yunwa ba ne ko kuma wani a'a kawai shi raken yake so wa ƴansu ma haka akwai wani wa ƴanda ma yaran da in ba su sha raken nan ba sa jin daɗi waɗansu zaka ga zaka ga ko a makaranta haka ba a da wani abu wurin yi (break) komai ai sai fa raken nan zaka ga masu baro suna zuwa da rake a wannan ka ga ana siya wanda zaka ga sannan kuma a ko irin an taso makaranta ba wani abu da ake irin saya irin wanda ya ɗan rage in misali ba a abin hawa zaka dawo daka makaranta ba ba wani da mutum zai ɗan saya haka yana tafiay yana ɗan jin ko irin ko rana ta yi zafi ko wani abun irin irin rake saboda yawanci yara zaka ga suna ka ga suna (using) in sun dawo daga makaranta sai su sha

To, yanda ake wannan ɗin tafiyar da rake, ɓangaren kudancin Najeriya, ta ɓarayin burane, da ƙauyaku, gaskiya da bambanci da adama, wanda zaka ga ko wanne daga cikin su na bada na bada gudummuwan shi ta ɓarayin rake, amma dole za a samu wanda dai suka fi bada muhimmanci. To, a gaskiya ɓarayin yanda ɓarayin burane, da ƙauyaku su ke bada muhimmancin su, ko wanne nasu da bambanci, saboda yadda zaka ga yawanci zaka ga wannan, ƴan ƙauyaku su kan bada muhimmanci sosan gaske, gurin ɓarayin shuke-shuke, to, haka ma hadda shuka rake. Sannan su kuma a kan ɓarayin burane, saboda burni za kaga ba a cika irin waannan, shuke-shuke ko wani wannan, amma dai su ma suna taka rawan gani sosai, gurin yanda zaka ga yawaitan rake, a ɓarayin kudancin Najeriya, saboda yawanci ko wanne gudummuwan su daban-daban, saboda yawanci zaka ga su kuma ƙauyuka, ana amfani da rake, ana su suke sarrafa raken, su suke shushshuka su, a gyara su, a basu kulawa na musamman, sannan a dawo dasu, a ciro su, a girbo su, a kwaso su, a dawo dasu ƙauyaku, kai a kawo su burane, wanda shi hakan yake sa ake iya sarrafa raken, a maida shi wani abu, ko a siyar, ko ai magani, ko ayi wani abu da ya haɗa harkan cigaba na ƙasa, ko kuma a ɗauke su daga buranen, tunda ƙauyaku wasu kan fama da rashin irin abubuwan hawa, ko wani abu makamancin haka, ko sai a futa dasu ƙasashen waje, sannan su kuma burane, sukan bada wa'insu irin abubuwan na'ura, ko na sarrafawa, wanda ake amfani dashi a gona, a kan kai ma ƙauyaku, wanda hakan shi ma wani babban taimako ne, wanda in bashi ba zai yuyu a ringa shukan rake a ƙauyaku ba.

To, yanda ake tafiyar da rake, yakan saurin tafiya a ɓarayin kudancin Najeriya, wanda zaka ga ana yawan siyen shi, ana yawan tafiyad dashi, siye da siyarwan shi da tafiyan shi, da sarrafa shi. To, hakan yakan kawo kaga raken da ake shukawa, adadin su sukan ragu, ko kuma a ce adadin su sukan tafi da wuri, ba kaman yanda akeyi a daː ba. Saboda su mutanen daː gaskiya basu san wani yanda za a sarrafa ta hanyoyi da dama ba, to hakan yikan kawo kaga rage na ɗan jimawa ba be irin ƙarewa da wuri, a nahiyan kudancin Najeriya. To, amma yanzun saboda samun teknologi, wannan samun cigaba, wani ɓarayin irin harkan ƙere-ƙere, da wa'insu sarrafe-sarrafe da aka ga akwai hanyoyi da dama da akeyi, yake sa a samu wannan abubuwan da zaka ga ana sarrafa rake, a maidashi wani abu mai tsaƙi haka, wanda ana amfani dasu wurin wurin sha, ko wani abu haka, ko magani, ko dud dai wani abu dai haka. Da kuma yanda ake tafiyar da rake, gurin sarrafa rake, hakan na kawo kaga adadin rake yana raguwa, a wurin wurin wurin bayan an gama shuka shi, ana tunanin ga ga lokacin da ze iya ƙarewa, to dan adadin da ake shukawa yana da yawa, amma kuma sai a ga adadin yikan ragu, saboda yanayin buƙatuwan mutane da suke da shi a ɓangaren rake, wanda zaka ga mutane gaskiya suna wannan ɗin rake, ba suna bashi wani mahimmanci da gwada sarrafa shi, a kudancin Najeriya, wanda zaka ga yakan ɗauka, ana juya shi zuwa wani abu na zaƙi haka, ko suga, dai wani abubuwa dai da dama, wanda zaka ga dole adadin raken da ake shukawa, ko an shuka su, zaka ga basa isa, ko kuma suna raguwa sosan gaske.

Toh gaskiya za ka ga akwai wani wani cuta za a ce wanda yake sa yake kamuwa da ayaba wanda za ka ga yakan samu a fatan ta dama shi ayaba kalar shi yellow wannan ne ruwan um wannan ɗin wani kala ne daban kalan kalan ƙwai kalan shi kenan kalan ruwan ƙwai za kaga toh to akwai wani cuta in ya kamu da ayaba za ka ga tayi wannan akwai wani baƙi haka yakan shafi jikin ta ko wannan duk wanda yawanci masu a kudancin Najeriya wajen shuka shi akan samu hakan to wannan tasgaro ne ta ɓarayin shukan ayaba wanda za ka ga bazai yiwu ayi amfani da wannan ayaban ba saboda ya riga ya lalace saboda wannan baƙin wani cuta ne haka wanda ma suna kiwo da harkan noma sukayi bincike akai wanda za ka ga in akayi amfani da shi za a samu matsala ko in ci ne akan iya samu matsala na jiki mutum ya iya kamuwa da rashin lafiya to wannan an samu babban damuwa si yasa wajen girbe shi akan la'akari da wannan akan ware su daban duk wani wannan ayaba da akai ake gani irin aka gani masu wa'innan alamu na wannan baƙin abin baƙin wani cuta da yake kama jikin ayaba to akan ware su daban saboda ko wannan ko saboda kar azo a samu matsala na tafiyar da kiwon lafiya da wannan sauran su dai haka to sai wannan zakaga yawanci su kansu masu siyan ayaban um kudancin Najeriya sukan la'akari ba kowa yake siyan ayaban da zai ganta take da wannan alamu na baƙin abun a jikin shi ba to kowa yana ƙoƙarin ya guje mai saboda kar yaje ya samo yaje ya samar ma kanshi wani cikin wani hali da zai sa yayi rashin lafiya da dai wani abu makamncin haka.

toh magana na yanayin matsalolin da ko ince kalubalen da masu manoma masu shukan (innnnn) ayaba suke famadashi suke ko suke fuskanta a kudancin Nigeriya wanda ya danganci irin su ƙwari ko kuma ince wani cuta haka da kuma wani rashin samun abunda ya kamata nagurin shuka toh gaskiya akwai ƙalubale da dama wanda zakaga manomi hakan yakan sashima yayi hakura daga shuka wannan wannan (ic ) ai wanan abu kayan marmarin saboda ba kowani manomi ke iya jurewa ba wurin shuka saboda rashin samu kokuma ko sa sabida fuskancen matsaloli waƴansu kalubale hakan nasa manomi ya kasa ya kasa wanne ya kasa shuka shi wanda a kudancin Nigeriya wanda zakaga manomi zakaga ya iya shu misali zaka ga yayi shukam ayabansa tayi kyau amma kuma sai kaga kuma yasamu matsala na kwari sunzo suna addabar wannan shuka wannan shuka wannan shukan ayaban nan nashi wanda zakaga ya sun ɓata mai shuka ko kuma wani samun matsala na irin na wani banda su kwari irin wani de cuta haka dake samun shuka sai kaga yasameshi dakuma hakan na kawo sanadiyar rashin kulawa ko rashin samun abubuwan taimako na gwamnati wanda za ga a ya tafiyarda wannan shukanshi yayi kyau sa'anan da rashin samun samun abubuwan magunguna daze yi kiyaye gonarshi de shi wurin shukar ayaba saboda ko wani shuka yanada yanayin yanda ake tafiyarda ita ko hakan nasa kaga wani ƙalubalene da yake fuskantansu su masu noman ayaba wurin shukan ayaba toh gaskiya akwai damuwa sosai

? To bayani game da yanda zaka ga yanayin tattalin arziƙi ko kuma in ce yanayin wani wannan yanayin sarrafa kuɗi wannan uhmm Ayaba ta hanyar samun abin shigowa na manomi a wannan? wannan wannan sarrafa shi a wani wannan ta ƙaramar hanya na manoma sannna kuma da yanda ko wannan wannan ɗin ƙungiya na ɓarayin kudancin Najeriya suka ɗauka to zaka ga gaskiya yanayin shigowan? Ayaba shi ma yana daga cikin yanda za ai wani abin abubuwan da za ka ana akan samu abin shigowan harkar kuɗi ta daga wurin manomi yakan ɗan samu wani abin shigowa indai yayi shukanshi zai ɗan samu wani abin kuɗi haka se kuma ke kausar sai kuma masu wannan?? zaki ga wa'yanna sun wannan ɓarayin wannan wani ƙungiya haka ko kuma taro na kudancin Najeriya sukan ɗauka manoma sukan ɗauka wani haɗin kai ta yadda za a sarrafa rayuwan sarrafa Ayaban a fita da shi ƙasashe ko kuma af a fita da shi su kuma su samu abinda suke so na harkar kuɗi ko wani abin shigowa na ɗan da za su rarrage abubuwansu ko kuma yanda za su ƙara bunƙasa wurin shukansu to akwai hanya da dama da yadda ake samun wanda ake fuskanta wurin shuka Ayaba a maida shi a maida shi wan wani abu a ɓarayin wurin ƙar wannan ɗin manoma wanda ba su da wani hali haka sosai a sannin a sannan kuma sukan ƙirƙiri kowanne ɗin sannan da kuma comi wannan da ƙungiyarsu na cikin wanda take wannan na kudancin Najeriya sukan yi amfani da shi gurin sarrafa wannan yadda za a fitar da a Ayaba ko kuma a juya shi a fitar da shi de? tattalin kuɗi ya shigo musu a kudancin Najeriya

to magana na yanda zaka ga ana samun wani karin girma ta gurin shukan shukan babban ayaba wanda ake kira ba awani maiyake da suna a hausance ana kiranshi da babban ayaba wanda zaka ganshi zaka ganshi shi ba'a cin shi haka dole sai dai a soyashi wanda shima wannan ne wanda zaka ga wannan ana yawan fita dashi kasashe da dama wanda ya kan karowa kasa wani karin girma haka ko kuma wajen ma shuka shi shikanshi akan shukashi zaka ganshi dan karami to akan shukashi zaka ga yazama shirgegen kato katon ayaba ba kamar kanana ba su kanana haka ana yinsu ne domi ci haka normal yanda mutum zaici to amma su kumuma shi ayaba zakaga wannan manyan ayaba yin sune don a soya aci musamman masu kudi sukanyi fin amfani suna amfani dashi suna yawan yin shi da safe as abun makari haka wanda zaka ga mutane wannan zaka ga akan shukashi plan shi ana wannan babban ayaba wani wannan wani abu ne wanda yake da girma ajiki haka sannan a yanayin shige da fice a kasuwan cin shi wa yansu gaskiya akan maida wannan sosai akanshi wanda zaka ga ana wannan masana wannan masana lafiya suna sarrafa sosai sauran yanda zaka ga akan iya wannan cin shi amma kuma dole sai an soyashi sannan kuma da yadda zaka ga wannan girman shi ko a harkan kiwo da noman na wannan zakuga yana da banbanci da sauran noman wannan sauran karan karamin ayaba da banban ci gaaskiya sosai.

To magana na yanda zaka ga hanyoyi da dama wanda zaka ga ayaba ana sarrafa shi ta hanya daban daban wanda ya kunshi, wanda ake kira kai babban ayaba wanda zaka ga ana sarrafa shi ta hanaya daba-daban a maida su wani abu na daban kamar irin su wannan abin wani a yayyanka a feraye shi, a hausa ban same ake kiranshi- a soya shi dai sannan kuma akan iya maida shi fulawa, fulawa gari kenan ko kuma a maida shi abincin yara to dukkansu na farko wanda zaka ga an sarrafa ayaba, kaga an feraye shi, an yayyanka shi kanana ko wani wannan an soya shi wani hanya ne mai kyau wanda zaka ga ya kan ma kara lafiya a jikin dan adam, sannan kuma da hanya da zaka ga kamfaninnuwa ko wani wannan. Wani wannan wani kungiya da suka sarrafa shi kanshi babban ayaba izuwa-izuwa wani wannan gari wanda akan iya maida shi wani gari haka na da wanda za'a iya dama shi a sha ko kuma garin da za'a iya jikawa a sha duk dai dai wani haka abubuwan gari wanda za'a iya hada shi da wani abu domin ya bada dandano na abinci ko wani wannan sannan kuma ana amfani da musamman yana taka rawar gani sosai sarrafa ayaba ga abincin yara, akan sarrafa ayaba a abincin yara daban daban akan sarrafa musu shi ta wurin barayin magani sannan akan sarrafa musu ayaba don gurin cin abinci wanda ya kan kunshi lafiyar jikinsu ya kan sa su lafiyar jikinsu ya karu ya kan kara musu kwarin jiki tunda shi wani sinadari ne gaskiya dake gyara jiki.

Magana dai na yanda za ka ga mutum ya na shuka ake shuka ayaba, wannan babban ayaba, a yanayin nahiyoyinmmu, da unguwowinmmu da ƙasarmu dai gaba ɗaya, za ka ga akwai hanyoyi da dama da ake shuka ayaba ta cikin daɗi ko cikin sauƙi ko in ce wurin cikin sauƙaƙewa, musamman ɓarayin kudancin Nigeria, wadda ake kira irin su kudu, irin su jahohi da dama irin Akwaibom, Oyo ga su nan da dama sunfi mu kan ƙwarewa wurin shuka wannan wannan wannan babban ayaba, wanda za ka ga su su na irin shuka shi cikin kowane yanayi, yanayi ko zafi, ko sanyi ko miye, saboda su su na da wani albarkatu da Allah ya sa mas su a jahohinsu, wanda za ka ga su na da dama da za su iya shuka wannan babban ayaban, to gaskiya yanayin da za ka ga ana shuka shi ana ba shi kulawa, hakan yakan sa ka ga manomi ya na jin daɗi don kowane manomi bai son ya ga ya yi asara wurin shuka babban ayaba, saboda kusan ya na daga cikin abubuwan, abubuwan marmari wanda su ke da tsada su ke da kuma amfani, wanda za ka ga a kowane manomi yadda za ka ga ana shuka shi akan ba shi kulawa sosai na magani ko irin ba shi taki ko wani duk wani dai abu da babban ayaba ya ke buƙata na magani ko kulawa, wanda ya shefe shi gaskiya, za ka ga ana ba shi mahimmanci sosai haka wala yau za ka ga ma gwamnati su kan ba da wani gudummuwa sosai kan ɓarayin masu shuka ayaba, yadda za ka ga an domin a bunƙasa gurinma tattalin arziƙi, saboda ita kanta babbar ayaba akan fita da ita ƙasashe da dama domin a sarrafa ta ko amaida ita gari ko wani abu dai na daban haka, shiyasa ake ba ta wannan kulawa sosai da za ka ga ana shuka ta, ta na kyau.

To magana na yanda mutum zai bayyana ƙwayoyin halittu wanda ake amfani dasu gurin shuka babban ayaba to gaskiya akwai waƴansu ƙwayoyi da zakaga ana amfani dasu wurin shuka ayaba yanda kuma za'a fitar da ita ta bada wani abu da ake so na amfani. haka w? wala yau zakaga masana harkar noma da kiwon lafiya suna amfani da waƴannan ƙwayoyin domin su shu? suyi shuka babban ayaba musamman irin su nah? ɓarayin su nahiyar su jihohin Najeriya, wanda suke ɓarayin kudanci zakaga suna yawan amfani da su ma su kan sa ma ai musu bincike ko inda za'a samo ƙwayoyi halittun nan ko ince iri wanda zasu zungul, ake amfani dashi gurin shuka babban ayaba yana ƙunsa da abubuwa da dama wanda zakaga dole sai anyi bincike domin a ilmitu manomi, ko kuma me noma ya inganta kasuwancin shi na harkar noma a kan babban ayaba. To kaga dole wannan mut? dole mutum zai buƙaci ya tabbatar da cewa wurin shuka, wurin nemo ƙwayoyin ƙwayoyin halittun da za'ai amfani dasu gurin shukan ya samesu yanda ake buƙata don in ba haka ba, akan iya samun matsala na gurin shuka ko kuma a shuka da ƙwayoyin halittan na ta ba wanda ba za'a samu alfanu ba a gurin shukan babban ayaba To yawancin mutane basa daukan wannan ɓa? ɓarayin um, wani babban ɓarayi na tantance ƙwayoyin halittan da ake amfani dasu gurin shuka ayaba wanda shiyasa zakaga manomi yazo yana ihun cewa yayi asara kaza kaza alhalin kuma shine be ba be bada muhimmanci ba tun daga kan ƙwayo? wane ƙwayoyin halitta zai amfani dasu gurin shuka yawwa.

To, gaskiya um kwatankwacin yanda ake amfani wannan ɓarayin shukan ayaba ba wani wani buƙatan ruwa yake ka'ihin ba ba kamar irin na sauran noma ba, irin su shukar rake ko wani abu da zakaga dole sai a fadamo amma shi ayaba zakaga yawanci shi bishiya ma yake yi wanda zakaga tun daga zai yakan yi ne kamar ita? ice yanda zakaga ya fito kamar ice to yawancin du wani shuka da ke me kamar ice haka baya cika wani buƙatar ruwa ba yawanci zakaga ruwan da ake sa mai ya wuce wani ɗan ɗan wani, ɗan iya? ci kaɗan bane in kuma ma akwai lokacin damina ne ba'a ba'a mai ban ruwa ballantana wai ko a wannan, ko lokacin rani haka kamar irin lokacin rani haka, akan ɗan bashi amma ba irin wani kahi ɗin ba saboda yawanci zaka gansu bishiyoyi ne a tsatstsaye suke wanda rana ke basu taimakawa da yanayin samun suyi su ƙara girma da lafiya, hannan ana musu amfani da ruwa, amma ba kaman dai yanda akeyi masu irin su tumatiri ba kabeji, da dai sauran su haka nan wane sauƙ?wane harkan irin harkan harkan gwari to yawanci zakaga wurin noma ayaba um wannan zakaga ana bashi, wannan ruwa ne wanda shi bai mai yawa ba kuma sannan ruwan bai yi kaɗan ba matsakaicin ruwa wanda zakaga ko misali irin irin wanda yake irin shi kahi ɗin noman aya? babban ayaba yake ko ko ayaban zakaga suna amfani da wannan ne. Misali in irin um um wannan a ƙasa ta kai eka dubu ko zakaga suna amfani da dai injin ban ruwa haka, ko wani wannan to um su su kan jawo ruwa ne daga irin kogi haka se a ɗan feffesa musu amma ba kaman yanda ake irin kahi ɗin a dinga zuga musu ruwa a wannan wata lokaci ma akan ɗauke wata rana? ranaku haka ba a basu ruwa saboda duk dai cikin kulawa, se dai yanda mutum ya tafiyar da tsarin shukan shi a wannan a harkan shukan babban ayaba.

To in aka zo magana na yanda zakaga um wannan adadin ƙasa ko kuma ince yaya wani ƙasa ake amfani da shi wurin shukan ayaba zakaga ba wani wahala yake dashi ba, duk da dai zakaga ƙasa ta karkasu ɓarayi daban-daban, wanda zaka ga mutane a kowanne shuka ko ince misali kowanne kowanne iri, ko kuma kowanne manomi yasan a inda ya kamata ya shuka abu wannan um wannan ɗin shi abu kaza in ma ya kasance ko ayaba babban ayaba ne ko ayaba zakaga akwai yanayin ƙasan da ake buƙata a shuka su. yawanci dai a ɓarayin mu nan arewa, arewaci najeriya Najeriya zakaga zakaga anfi yin shukan shi ne a irin ƙasa dai haka me ɗan ƙarfi ba kuma ƙarfi can sosai ba kuma ba mai taushi ba wannan sai masana masana harkan um, wannan kiwo da lafiya suka fi tantancewa wane ƙasa za ai amfani dashi sannan kuma zaka ga ba irin ana shuka shi ɓarayin su irin wani fadamu bane ko kuma inda wuri yake da danshi sosai wanda ruwa yakan bi ta gurin sosai, saboda shi ayaba ba wani be buƙatar wani ruwa sosai kuma be buƙata can be buƙatar ruwa kaɗan kuma be buƙatar ruwa sosai to hakan yakan sa a kan nemi ƙasa ne wanda ita kuma ta kan ɗaukan ita ba kuma ba sanyi ba ruwa ba sosai ita kuma ba wannan dai irin ɓarayin gonannaki irin ɓarayin shukan masara haka wani lokaci sukan dauƙi a iya shuka su ayaba tunda su kamar irin bishiya ne haka su ayaba gaskiya wanda zakaga mutane sukan yi amfani da hakan domin su shuka babban ayaba a ɓarayin su. To musamman dai wurin ƙasa zaka ga tana ta danganci irin ƙasa ne mara danshi mara wannan wanda ba irin ruwa wannan inda ruwa yake bi ba sosai ba kamar yanda ake ɓarayi wurin shukan rake da wani abu ba zaka ga da banbanci, ba irin ana busasha irin da yake da danshi bane an bi sa shi dai a ƙasa wanda zakaga ita ba danshi ba ita kuma can ba ba ƙarfi ba ƙasa dai matsakaiciya wanda kuma akan yawan noma shuke-shuke a cikin shi zakaga da banbanci daban-daban um

To um um aka ce magana na yanda mutum zai yi na tattala arziƙi kuma da muhimmancin da zakaga ayaba, babban ayaba take badawa a yanayin ƙasa kuma yanda ake tabba ita da ita a matsayin abinci to gaskiya ɓarayin? hausawa suna ɗaukan ayaba ko ince ma ƙas?da ƙasa gaba ɗaya, suna ɗaukan matsayin ayaba a matsayin gaskiya abinci, wanda zakaga hak? yake hakan yakan jawo su samu ruwan ta babban tattalin arziƙi haka na ƙasa wanda yake shigo musu saboda saf? wannan safarar shi shiga da fitowa nasa wanda zakaga mutane da dama sukan shiga su fita ta yanda zakaga an te? wannan ƙasa ta bunƙasa ta ɓarayin harkan shukan babban ayaba wanda yawancin ƙasashen da su su turawa haka su kanyi amfani dashi wurin magani ma haka, ko kuma sarrafa shi ya koma wani gari ko wani fulawa haka dai wanda zakaga an ko ko kuma wani abincin yara suna yawan sarrafa shi ya koma abincin yara, sai a dawo da ita ƙasa Najeriya ai amfani da ita to wannan shima babban wani ɓarayi ne da ke kawo ma ƙasa Najeriya um wannan cigaba ta ɓarayin babban ayaba sannan kuma anayin amfani da ita bayan su kansu yara suna amfani dashi wurin abinci manya ma sukanyi amfani da ita, ko kuma ma hal wala yau zakaga irin da safe, ana amfani da ita musamman ma da safe um musamman masu hali haka zakaga suna ɗan yin wannan ana cewa ma? makari da ita da wannan sukan haɗa um sukan yin faffere ta, su soya su? su sa ƙwai, su dai wani wannan ɗin dai harkar masu hali sosai wanda shi ma ana ɗaukan shi a abinci, wanda kuma hakan yakan sa ma ƙashi wannan jiki, gangan jiki ya samu waƴansu waƴansu ƙwayoyin da ake buƙata na cigaban jiki wanda zakaga mutum ya samu jikinshi ya gyaru lafiyan shi ma ya canza duk ta ɓarayin wannan wannan babban ayaban to shiyasa gaskiya babban ayaba na kawo ɓar?hanyoyi da dama wurin cigaba ta gurin wannan ta gurin wannnan ɗin mutum yanda zakaga mutum ya samu ya cigaba wurin ƙarfin jiki ma.

To a gaskiya zakaga akwai irin lokaci haka da ake amfani dasu wurin girbin ƴaƴan itatuttuwa haka sannan kuma da abubuwan da ake kayan aiki haka na wanda ake amfani dasu domin a tabbatar da ingancin wannan shuka wannan ingancin shuka ka wannan babba wannan ƴaƴan itatuwa haka wanda sukan haɗa da irin su abu? wannan injin huɗa injin feshi injin girba duk dai ga su nan, akwai injina ma na zamani wanda a Hausa dai gaskiya kafin a samu sunan su akan ɗan wannan wani injina dai haka dai na zamani, wanda zakaga wannan ƙasashen da suka cigaba suna sukan kawo su na? Najeriya don a bunƙasa ɓarayin harkar shuka irin waƴannan kayan itatuttuwa haka wa musamman irin su ɓarayin shukan su ayaba ɓarayin su shukan kankana ɓarayin su shukan ayab um abarba da dai sauransu haka. Duk dai wani ɓarayin shukan kayan itatuttuwa suma ana basu muhimmanci sosai saboda suna ƙara wani lafiya a jikin ɗan adam to abinda yasa haka kenan zakaga ana amfani da wani ta? lokaci to yawanci kowanne ƴaƴan itatuttuwa dake ake shuka su kowanne nasu yana da lokacin sa ba kowanne suke a lokaci ɗaya ba. Waƴansu zakaga sukanyi wata ɗaya, waƴansu wata biyu, waƴansu wata uku, waƴansu har shekara ma sukan yi kafin a girbe su sannan kuma in anzo girbe su, akan yi amfani da na'urori, ko kuma waƴansu kayan aiki da na gargajiya dana kuma dana kuma zamani zakaga ana amfani dasu gurin yin girba wanda zakaga an cire shi ,an tabbatar da kuma an cire shi irin cikin tsaron lafiya, ba'a samu wani wani matsala ba gurin girba wanda kuma hakan ke kawo kaga an sa ana samun ana samun cigaba gurin shukan waƴannan kayan itatuttuwa yanda zakaga mutane wa an bunƙasa abun zakaga ana wannan, wanda ma manomi zakaga ma ya samu sauƙi gurin shukawan, wanda zai ga wannan baya shan wahala, hakan na taimakawa gaskiya sosai

To magana na yanda zakaga wannan ƙwari sukan shafi wurin ɓarayin shukan babban ayaba wadda zakaga ya wannan akwai waƴansu ƙwari wanda suke wannan wannan wanda zaka gansu sanannu gurin samun matsala wurin shuka suke bada matsala wurin shukan babban ayaba ko kuma waƴansu cututtuka haka da ke faruwa da babban ayaba. To yawanci kaga ƙwarin nan sun danganci zaka gansu akwai wanda ake cire musu ce musu tsanya, ƙwadda, wanene ƙurƙusu duk dai gasu nan da dama wanda zakaga su su ana yin wannan ɗinsu suna kawo matsaloli a cikin ɓangaren shukan babban ayaba waƴannan ƙwarin sukan sukan kawo su ɓata ayaba ko kuma waƴansu cututtuka da zakaga suna shafan ayaba yawancin masana kiwon kiwo da lafiya kiwon lafiyan dabbobi da shuko da shukoki suna yawan maganan cewa zakaga alamun cutan suna ya kan shafa babban ayaba ne zakaga kalan ta ya canza daga daga me ruwan ruwan ruwan ru daga daga ɗa ruwan ruwa um daga kalanta ta koma wani kala daban zakaga a jikinta ya wani baƙi baƙi ya shafe ta daman ita ayaba zaka ganta wannan tana da ruwan ruwan ruwa ruwan ruwan ruwa ruwa ruwa a jikinta haka hakan yake sawo a samu matsala na wurin shukawa wanda zakaga waƴannan ƙwarin sukan dami shuka hatta kasa bada abinda ake buƙata wurin wannan na shuka ko kuma wannan cuta da ke shafe su wanda zakaga jikinsu ya canza ya koma baƙi to duk shima yakan kawo kaga ayaba ya yaƙune ya lalace kaga manomi be ji ɗaɗi ba be samu abinda ake buƙata ba haka nan mutum ma baya da damar da zai iya ci saboda cu wannan ƙwari sun ci shi ko kuma sun ɓata shi su sun ka sun sun canza mai launi wanda in mutum yaci yakan iya samuwa da wani cutan.

To na akwai hanyoyi da dama wanda zakaga ana amfani dasu gurin sarrafa, yanda za ai juya, ko kuma kare hanyoyi yanda zakaga gurin wannan samun matsaloli na wurin cututtukan nan da suke samun ayaba babban ayaba ko kuma yanda suke wan wan wannan, ko kuma waƴansu na'urori da ake amfani dasu wurin? wannan tarewa, ko kuma magunguna gaskiya yawanci yanda aka cigaba akan sa babban wani magungunu magan?magunguna gurin, dan ya bama wannan ya bama, wannan, wurin shuka babban ayaba tsaro sosai na farko, tun ana, akan iya s? akan sa magunguna domin kashe ƙwari tun kafin ma tun kafin,a wannan akai ga shukan ayaban a ƙasan wurin sannan kuma akan sa mai bayan an shuka to hakan yakan sawo wata hanya ne da zakaga gaskiya ƙwari sukan ragu a jikin,a cikin gonan wurin shukan ayaba ko kuma wani cuta da yake kamasu, ko kuma nau?wasu na'ura da ake ƙirƙira domin irin bincika waƴannan dattin haka na jikin gona, ana ciccire su sai kuma hanya ta biyu wurin taimakawa gwamnati, saboda yawanci zakaga waƴansu manoman suna da fik, wannan ilimi akan yanda shukan abubuwan aya? ayaban suke amma kuma rashin kayan aiki yakan sa suna jawo asara sukan rasa yanda zasuyi kurun bayan sun shuka ayaban nasu kaga kuma rashin rashin kuɗi, ko rashin bashi kulawa yakan kawo su rasa wannan abinda suka shuka.zakaga duk basu samu wani abu na alkhairi ba to shima wannan hanya ne gaskiya na wannan ana da gwamnati ake buƙatar tallafin ta se kuma hanya ta biyu, shi kanshi manomin ya kasance yana da tsari na yanda zai tafiyar da shukan gona ba ko ina bane ake saka shukan gona ta ko ina saboda akan iya samun matsala gurin shukawa zakaga an samu damuwa gurin ya lalace haka shima wannan wani hanya ne da manomi zai gyara.

To, akwai hanyoyi wani da zakaga na mafi mafi inganci, mafi sauƙi kuma ta ɓarayin shukan ayaba babban ayaba wanda ya danganci tazara sannan ƙasa yanayin sarrafa ƙasa sannan kuma da shuka shukan shukan wani mutacce haka, to wanda zakaga wurin shuka wannan ayaba, akan amfani da waƴansu abubuwa na irin ko na zamani ko gargajiya wanda zakaga ana amfani dashi wurin shukan abu babban ayaba wanda hadda ƙasa yakan, shima yana bada gudunmawa sosai wurin shuka ayaba wanda zakaga yasa ayaba yai kyau wurin kuma, kuma hanya ne mafi inganci wanda zakaga in aka mai ayaba shukan gargajiya yakan sawo kaga an samu abubuwa yanda ya wannan a kamata amma sai masu ilimin abun sosai saboda gaskiya in baka da ilimin shuka wannan ayaba babban ayaba, to za kai ta asara ne, a kai matsayinka na manomi domin kowane harkan noma zakaga ana buƙatan ilimi ga akai to, gaskiya wurin shukan babban ayaban nan mutum na farko zai buƙaci yanayin wannan, wurin yanda zakaga hanya me fi mefi kyau, wurin shuka babban ayaban shine ka samu wani masaniyan, masanin wannan harkan ƙasa inda za'a tabbatar da ƙasan zata iya abinda ake so na shuka ayaba kafin ka fara shuka shi sannan kuma sai kuma yanayin yanda za ai tazara wannan, da yanayin kuma yanda za'a tafiyar da wurin shukan wanda zakaga hanyoyi ne da suka danganci ɓarayi na shukan babban ayaba um wanda zakaga manomi yana amfani dasu domin a shuka ayaba a cikin gona to waƴansu gaskiya manoman basu san yanda zasu tafiyar da wannan ba hakan ke jawo musu suna rasa abubuwan shuk um wannan noman su musamman ma aka cema ɓarayin noman ƴaƴan itatuttuwa, akan samu damuwa sosai wanda hakan yakan kawo manomi ma ya rasa yanda zaiyi wurin shuka.

To akwai bam-banci da dama wanda za ka ga ayab yakan samu, ta ɓarayin gurin shuka ayaba. Wanda za ka ga akwai bam-banci irin karkasuwa haka na gurin girmansu. Saboda ko wanne akwai ayaban irin ayaban gida, ayaban turawa, duk dai haka dai ana faɗa. Sannan ayabar ma ita kanta ta karkasu da dama wanda za ka ga mutane ana akan akan samu bam-banci girma ko Saboda za ka ga wani ayaban ya taso bab babba kamar irin su aaa doya kuma alhalin ayaba ne. Wannan akan iya ce musu sune ayaban turawa. Sannan akwai ee ayaban gida wanda zaka ganta wanda akan ce mata plantain akan yi amfani da ita a harkar gida wanda za ka ganta itama babba ne amma bata wuce irin kaurin hannun mutum ba. Sannan kuma akwai wata ayaba da za ka ganta ƴar ƙarama wanda shine ake ce ma ta aam a wannan ayaban ayaba aam wannan akan ce ma ta ayaba kawai. To ita za ka ganta yawanci ana amfani da ita musamman amma an ɗan fi cinta. Ita akan ci ta da wannan normal in wannan akan ci ta ko ba'a wannan soya ba ko ba'a yi wannan ba haka ake cin ta. Wa wanda shi kuma wa wanda shi kuma babban ayaba, wanda ake ce mawa plantain, za ka ga ita se gaskiya ba'a cika cinta haka nan ba an fi cinta sai dole akan soya shi, ko dafawa duk dai wata hanya dai da ake sarrafawa. Sannan ita babban ayaba an fi wannan wurin shukawan wurin tasowa waƴansu watanni su ka su kan yi watanni waƴansu ko kuma shekara. To waƴansu kuma ayaban su kan yi ɗauka a irin bai wuce watat ba waƴansu kuma sukan kai har shekara, waƴansu kuma iyakarsu wata. waƴansu kuma ayaban akwai wanda za ka ga akan shi ake ce musu jan ayaba, wanda su ma wani ɓarayi ne na ayaba wanda yanayin giramansu daban ya ke da sauran ayaba, da babban ayaba, da jan ayaba, da kuma ayaba kawai. Wanda za ka ga kowanne su na da bam-banci wurin girma, wani za ka ga ya na riga wani girma, ko ya na wannan na ɗaukan watanni, wani, wani na ɗaukan kuma shekara, wani na ɗaukan kuma wakan wani ya ya na ɗaukan rabin shekara haka. Haka dai duk yanda dai ya kama na wurin shuka su.